Ruzhowa rwemba rwakapendwa neruvara rwe bhuruu runoratzda kuti rwizi rune chitsuva. Mukati meruzhowa mune imba ine denga dzvuku. Imba ine misiwo miviri.

Zvombo zvekushandisa muchikoro. Zvombo izvi zvinosanganisira zvinyoreso, zvigero, mapanga, machoko, mapepa ane ruvara rwakasiyana siyana.

Furegi dzvuku ine makona mana. Furegi iyi ine shepi yebhokisi rerekitenguru.

Njiva mbiri dzirikufamba pamavhu. Njiva idzi dzineruvara, imwe yacho ichena, imwe yacho inhemha inetumavara tushoma.

Vakomana varimunhandare yenhabvu. Vakomana ava vakabata mabhora. Vakabata mabhora maviri. Vakapfeka yunifomu yegirini. Vane murume wechikuru akapfeka shati yebhuruu.

Bhuku reMaths rakapetwa nechepakati nepakati. Rinemavara matema nechekuzasi. Bhuku iri rinemitsara ine mabhokisi mabhokisi akasiyana siyana akawanda.

Mhuka yerudzi rwenzou, mhuka iyi yakamira padivi pemvura mufananidzo wacho uri kuoneka uri mukati memvura.

Dhirezi reyero rakareba. Rinemutsipa unemapatani epingi anezuva nemitsara. Dhirezi iri rakapfekedzwa chidhori.

Musikana akarukwa madhiredzi. Madhiredzi aya akabatwa omeneredzwa nechepakati oiyata chipomu-pomu chiri nechepakati nepakati. Madhiredzi aya ane ruvara rutema. Ane mhete yemunzeve.

Musoro wakarukwa mabhureidzi anoita mitsara inosangana panhongonya yemusoro. Pamusoro pacho ounganidzwa akakongwa kunge hata.

Jongwe rakavharirwa mudanga rakagadzirwa newaya yebhuruu inemakona-makona. Jongwe iri ndereruvara rwebhureki newaiti. Muchochororo waro mutema.

Musoro wakarukwa madhiredzi matsvuku marefu, musoro uyu wakarukwa mabhuredzi ane zvin'eren'ere nechekuzasi kwawo uye marefu zvikuru.

Pazambara riripedyo nemugwagwa. Pazambara apa pane ivhu rejecha. Pazambara ipapo pamberi panenzira panofamba motokari. Panemotokari mbiri uye munhu aripamusika.

Shangu mbiri dzakarongwa dziri padyo nepadyo, padivi nepadivi. Shangu idzi ndedzeruvara rwebhurawuni, mukati macho makaita bhuruwu. Shangu idzi dzine zvimabhakuru zvitatu.

Motokari yesirivha yakashongedzwa nemucheka mutsvuku nemuchena. Ine maruva machena pamberi pebhoneti, yakashongedzwa zvakaisvonaka.

Shangu mbiri dzerudzi rwemateki dzine mavara akasiyanasiyana mamwe matsvuku ,mamwe ebhuru ,mamwe matema, shangu idzi dzinetambo chena.